Niriba n cheni ŋɔ bɛ gbibi la bɛ baaji nima n chena so zaŋ bin piɛlli zaŋ pa o zuɣu ni ka ye liiga sabinli ka nyaɣi baaji ka piri soɣasi piɛlli ka bia nyɛ ŋun guuri doli bɛ nyaanga mori nyɛla din biɛni ni tihi.

niriba ayi shɛba n-kani ka bɛ zaŋ ba niŋ kum daadaka ni ka niriba ata gbibigbibi ba bɛ yela neen'piɛla ka nye neesinima ka zaŋ bin yahiri sunsu bɛ nuhi ka ye so jinjam sabila ka ye zabiba

Binwoli koharibi n boŋo bi nyɛla bi niraba ayi bi sola chinchina ka yɛ liiga buluu ka yino yɛ liiga sabinli ka bi pili zipili yinsi kamantoosi kodu nim biɛni ni leemu painapuli biɛni

Girada yaarila bini kom biɛla dinni ka tihi konko n gili moɣali maa girada maa nyɛla zaɣ yɛlo ka o shɛli polo nyɛ tampilim ka bi zaŋ paip nim konɛti konɛti ka shab ʒi anbirɛla gbuni

Kuriti mini loori kura n doya atakulɛta n ʒɛya maa zoli gba n bala tihi biɛni biɛni palli zuɣu ka loori nim garita loori piɛla ka so nyɛ loori buluu kazaŋ bihi ʒili di puuni

yiya ni m-bɔŋɔ yiya maa galisiya pam jiŋli beni ka bɛ peenti di zuɣusaa maa zaɣ' ʒee ka di maŋmaŋa nyɛ zaɣ' piɛlli yiya maa shɛli peentila zaɣ' dozim ni zaɣ' ʒee ka shali peenti zaɣ' giriin ka tihi be m-be yiya maa puuni ka palli gba beni

nema kohibu sitɔɣu ni m-bɔŋɔ bɛ kohirila miliki ni tintomantoonsi ni chibiti ni alibalisanima taaliya beni kabɛji beni ni kpa' gaɣa tishiyu nyɛla din be ni maa ni

Paɣa m-bɔŋɔ o gbubila fooni n-taachiri di puuni ka o ye liiga piɛlli ka labitɔpu pa teebuli maa zuɣu peeni gba paya ka bukunima paya kɔpu beni ka bini tam di zuɣu ka foon’ shɛli gba paya fulaawa be bini ni bukisi gba paya

Niriba nyɛla bin yina niŋdi raali Kpe ka gbubi NDC bin yahari n wuɣi wuɣi zuɣusaa ka laɣim na bi yɛ liiga piɛla piɛla bini maa nyɛla zaɣa piɛlli zaɣa giriin ni yɛlo ni zaɣa sabinli ka paɣa wuɣi li zuɣusaa.

Yili m-bɔŋɔ yili maa galisiya bɛ me li mi tambu buyi niriba benibeni duu maa tahitahimi di nyɛla bulooku duu lache nyɛla din be paɣa ŋɔ sani ka o niŋ kɔnteena bila n-zaŋ zali ka ʒiya niriba yi shɛba nyɛla ban ʒi dundoli maa ni ka yino ye

Tuma duzuɣu m-bɔŋɔ bɛ ʒinʒimi ka laputɔpunima nyɛla din tamtamya bachi shɛŋa pampa kuɣisi maa zuɣu niriba zaya shɛba yɛla liiga piɛla ka pa sariga ka bɛ zaŋ tiivi n-zaŋ tam bɛ zuɣusaa laatinima nyɛla din be zuɣusaa nenne

Shitɔɣu ni m-bɔŋɔ bikɔhirila binyara furuutinima banana ni ɔrengi ni kamantoonsi ka paɣ' so kana ni o ti da ka gbubi bini o nuuni o yela neen' ʒehi ka pili zipiligu ka piri sɔɣis' piɛla ka gbubi nɛti o nuuni

Kom n boŋo yoya ʒɛnʒɛla kom maa baɣalinsi ka tihi ʒɛ di kpansi ka ŋarima biɛn biɛni ŋarima maa puuni yiya biɛnbiɛla dinni kom maa nyɛla zaɣ sabinli